mininna dubbu saada giddo gaamamannori minin saada ikkinori lalu duuchu danihu duummaaddunna koliddu kiironsa batinyu haranna badhensaanni huxxu nowaati yaate

Kunni egeshiishi giddosi addi addi horo aanno isi aanno horo giddo hakkone darga mayi nooro seekine buuxate addi addi horo aanno

Ayee barru barrunku millimmonkera amanyoote agadhine hee’num- moro gawajjo iillitannonke Ayee barru barrunku millimmonkera amanyoote agadhine hee’num- moro gawajjo iillitannonke.

Tinni ooso sidaanchu minnira albaanni hige uurite no. Konni minnira gateenni hige weese no. Tenne weese mannu Hoge kae waasa fushe sagalimate horoonsirano.

Jajju ba”anninna daafamanni gatissanno; loonseemmo loosiwa keeraanchimmanke agarantanno gede assitanno Jajju ba”anninna daafamanni gatissanno; loonseemmo loosiwa keeraanchimmanke agarantanno gede assitanno.

Maxaafu giddonni mitto qoolano ikko misile dare fushsha dihasiissan- Maxaafu giddonni mitto qoolano ikko misile dare fushsha dihasiissan- Maxaafu giddonni.

Loosuwi fulano manna baseteni base haare harate woyi hogowame mannu mine minensa iillano gede owaante aara loonsoni mootimmate kaameellati kuni.

Loosu basera ikko rosu mine ikko mannu mootimmate looso loossanohu borrote uduune horonsirano gari yanna harunsanni nootta xawisano daafira albilicho ledella sufano yine agarranni.

Kuni malaati “faayya” nna “galaxxeemmo”yitanno lame malaatta ledo lawannon- baxxanno gede assitannonsa korkaatta Itophiyu malaatu afiinni xawisse Kuni malaati “faayya”.

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Tenne lamala rosira nabbawootto niwaawe giddo shiqqino ejjeetto su’mansanna mitto mittonka sharrote kakkaysinonsari maatiro kifilete qaalunni kuli.

Sidaamu dagoomi qoqqowi manni giddo heeranno jajjabbu manni woyi geerri angansara urdenna siqqubba amaxxe mittu umoho barimeexa wodhe batinyu Gamba yite gaawe uddidhe qeexaa'litanni no.

Konni gurchinni aleenni kulli qorowo assi- nummokkinni xagga adha horo nookkitanna lowo gawajjora tuggannota anfe agadhatenni keeraanchimmankenna lubbonke gawajjotenni agadha hasiissannonke.

Konnira Sidaamu daga Ficheetenna simpoozemete yannara Sidaamu meenti yakka mayra yakkannoro Sidaamu woga yitanno xiinxallo Hayyenna Dagoomitte horose yaanno maxaafa qixxeessite shiqishshino.

Tene yannara mannu gallani mine koni garini biifisiranna anfanni base hala'lado amadano ikkona kayinni womaashsha afi'ne loosi'niro lowo geeshsha faayyaho.

Shiqqanno garino:Kininetenni babbaxxino suudinna deerrinni mili giraame Du’namaancho boco, shaete maanka Buudhinanni, marfete, Misile aana la’inihu baxisanno mini gobbankera hiikko afaman?

Koo tee amuraate mereersino roso Koo tee amuraate mereersinokki roso xa muwa seekkitine nabbabbine ikkado dawaro daftari ne aana borreessitini gedensaanni mimmiti ne ledo soorridhine miili a ne borreessino borreessitino gara.

Niwaawete giddo noonsa fiche Itophiyu malaatu afiinni kulle Niwaawete giddo noonsa fiche Itophiyu malaatu afiinni kulle Niwaawete giddo noonsa fiche.

Dargu gurdi ledaano ko o kowiicho Rosiishsha ga a moychu katamunni gedensaanni ko iicho koo o manchu albaanni woshichchu Mini Looso Aleenni loonsummo onte yannate gurdi ledaano onte dargu gurdi ledaanonna.

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi noonni woxunna ogimmate irkonni Itophiyu Rosu Ministere Qoqqowu Rosu Biironna pirojekite mittimmanni ikkanna attamate hasiisanno woxi baataminohu Xaphoomu Rosi Islanchimma Woyyeesso Pirogiraamenniiti.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kuni seesaho wodhinannireeti yaate

Kuni lainnannihu seensillu woy biifisate udunnicho yine woshinanni konne uduunnicho roore woyite jilu ikko babbaxitinno qixaawo heedhuro minenna udunnicho seesisate horonsi'nanni.

Maganote basera mittimmatenni Maganonsa magansidhano amanano mitu dani uduune uddidhe mite hedoni kaaliiqa guwisidhanni no gari lowo manna kaaliiqi minira higano gese goshoshanoho.

hedo Korkaata Qaaqquulleho dirinsa Itophiyu Higge mangiste fajjitannokki iillikkinni loosiisa digaraho daafira Layinki hedo Korkaata Qaaqquulle dirinsa iillikkinni loosiinsiha ikkiro mannimmatenna surrete fayyimma Sayikki hedo hattono rosunna miinju aana mitiimma kalaqantara.

addi addi loossa loonsannite giddo mannu daddalu basera duuchare wore daddalanno insano koye noo manni shaanu laalcho dikkote shiqishe no

Mannu lemu alba alba hige minaminno hijaarira mereeroho itophiyu sicco goti asite amade uurite no. Kunni hijaari xaala minaminno hijaarati.

Macciishshitini rosaano? Rosaano macciishshitini? Rosaano borronsa marro Rosaanote, Isayyote umo saleedu aana borreessinsaassinanni Kaa’lo” yitanno niwaawe giddo noo gurda lame fushshe kulannoehu ayeeti? borreessannoehu ayeeti?

kuni manchi albiidiha woyi abiyira badheenni hige gashshoote amade sayiisino mancho ikkanna, su'misino hayiilemariymi yaamamannohu wedellu ooso ledo godo'le assanni no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Ha’neemmo doogora amanyoote agadha hoongummoro jaddote diumbeemmo Ha’neemmo doogora amanyoote agadha hoongummoro jaddote diumbeemmo Ha’neemmo doogora amanyoote agadha hoongummoro jaddote.

Rosiishsha Lollongitino qooqonnni Duu rantino qoonqonni borreessinoonni qaale borreessinoonni qaale bale busha bare gowa ile Mini Looso Lollongitino qooqonnni Duu rantino qoonqonni borreessinoonni qaale borreessinoonni qaale kala laga masa mala tuqa.

kinse woy amande la a dandiinannikkiri budu donimmanni adhinanniri sirbu maasso godo le budu ayyaanna luwu gashshoote seera budu egenno barcima affino allaa le coyi ra mimmito ayirrisanna babbaxxino amma note.

Mannotu ayeeno heeshshonsa millimmo giddo batinye agadhanna ayirrisa hasiissanno amanyootuwa giddo mitte doogote amanyooteeti Mannotu ayeeno heeshshonsa millimmo giddo batinye.

Debiretsiyooni yaamamanno, aliba tigirete perezidanticha, xaa kayini hiwaati soorreessa kuni manchi lowo eggennaamoti eggennosinno goba gashate geshite, koniranno babaxino xa'muba kayisanni leelano

Xiinxallo Qaali suude Babbadanna Xaadisa Qaali suudeho yaa fiche afi rinoha ikke wole hiliddaanna bisubbara qolleenna beehama dandaannokki shiima qaalu bisooti.

Gale hara mitino qoonqonni borreessantino shiqqino coy fooliishsho hundansa xuruurroonni qaalla aleenni la ini lawishshi hara mitino seeddino lollongitino duu rantino woy kadantino qoonqonni qinaawino qaaleeti yitinanni baddine daftari nera borreesse.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? qae tene aanna noori ma maatti?

Mininna dunnu saada tini misile saada leellishshanni afantanno tini saada gobbankera xaa yannara muxxe ikkitino saada giddonni mitte ikkite leeltanno

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro gerechu hanxxannihu hayiisso kalote giddo uurre noo.

kuri la'neemeri addi addi sporte loossanni affantanno. spoorte manchi beettira lowo horo uyitanno. mannimate guuntera, miqqichu kaajjilira, hattonni xiwana gargarate lowo qeecha godo'litanno.

kuri rosaano rosu mine computere horonsidhanni afantanno. computere lowo horo uyitanno. lawishaho daafuru nooyikkiha offolinowa calla heeratenni lowo looso loosa dandinanni.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni manu gangalantanni dariga togoo wee'ni ledo gangalatanna la'a baxxanno konira manu woluwiini togoore la'ate halche daa'no

Eedisi vayrese mundeensa manni ledo mitto mine gala keere haa ranno woyte angansa amada lagaho mitteenni bisonna uddanna hayishshi ranna w k l assa dibaxanno.

Kuni lainnanni manni mitu anga ikkewore amade mito kuyarete uddano uddire faarsanni mitu wi'lanni haranni noohu reyino manni heerena madarshu seera wonshinanni woy madaarrara ha'ne ha'nanni he'noyita leellishanno.

Afuu Jirte Xaadisaano Qaali suuddanna Qaalla Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa dafitarikkira galchidhe fano darga shiqqino lawishshuwa garinni xaadisaano qaali suuddanna qaalla horonsidhanni wonshi.

Konninnino gobbanke daa’atate baxisanorenna nooseha injaanno gara horoonsidhe lowoh baara gobbaaydi woxe afi’ra dandiitanno Konninnino gobbanke daa’atate baxisanorenna nooseha injaanno.

Kunni sumudi mite uurinsha wole uurinshanni bade leelishate horo aano. Konne sumuda loosate horoonsi'noonni danni kuuli haanjahonna bulirara mare makaraarinoho.

Kunni lekkate wodhinanni caamati. Konne lekkate wodhinanni caama loonsonihu qoduniti iso sinikerete woshinanni hakiino sa'eena aano horro lekkate wodhinanni qoleno lekkate iibile garigaranno

Kuni etiyo telecom yinanni uurinshi sim karde ikko wonshi'nanni kaarduwa hirranni base ikkitanna, ledoteno konni uurinshi loosu birrono kowicho ikkasi leellishanno.

Ayee barru baali millimmo giddo hasiisanno amanyoote agadhanno manchi manchooti yaamamanno Ayee barru baali millimmo giddo hasiisanno amanyoote agadhanno manchi.

Tinni dunbooni gati kaashi weeseti giddose lamalu manchi leelani no hakiino sa'eena konne dunbooni funtta kaashshi yanna iilitano woyiite fushshine kaansanni.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

Baadiyyete quchumara mannu koni garini daddalano daddalo ,weese noosihu alichu baattoni waasa gatisi hogowe guchuma abbano weese noosikki baseni dayinohu kone saadate hogombe abbinoni waasa hidhe itara harano minisira.

Albunni hunke fiire ho'late ikko hattono wole wole horora horonsi'neemmoti waajjo worqatta labbanotta softe woyi shaqqado woraqatati yineemmote tini horose bushinore fiine hoo'late.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni maaxamate ikko boonu aananni qole loonsonniha buusa woyi waashaho yinanni konni waashi gidonni wayi haranna la'nanni

tini miaile maa xawisano? isi kuuni bayichu hitoho? betu maa udire no?bettu aana marichi no?bettu mule albasini mayi no beetoho alesini mayi no?

Kuni lanemo bayichi woyi darrigi fichee-canbalaallate ayaanira hawalle keerunni illishshinone yinani bayichoti tinino fichee-canbalaalla yinaniti sidaamaho dirru soro ayana ayirinisaniwati.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara Albi wari Sidaamu Daga Labballu Uddanna yitanno niwaawe rosiisaanchu cho nabbawanna bbanna macciishshitinitenni qaagginannire qaalunni kulle.

tini alleni leltano misile maati yinumoro. loowo gesha hala'ladu minngido rosano noo. insano albansani dabitara fa'ne lxinxalitano. mittu katini dixinxalitino. udanonsa alleni buula udidhino?

duuchu dani hodhishshi noohu giddo baattote aani hodhishshi manna hogobbannoti oda baase hadhanna badheseenni mannu daanni no ilaalaame baattono no

Afuu Jirte Gutunna woshsho su muwa Woshsho su ma Mittu manchi woy manchora ama amate woy anna annaho uyinanni su maati Afuu Jirte.

Kuni kiranchete ofolle noohu kotticha ikkanna ledosi noohu kayini iso kiranchete haranno gede xiiwanninna jawa ikkitinnotewa sheger yinay makiniwa eessanni noosi.

Wedellu ganba yee kaliiqansa ayiirisiranni noo basera leelanno addi addi uduunichi loosamino gari lowonta maalalsiisanno insa ganba yee leelano basera afamanno minira nooro lowo horo aano

Tini lalemotti gitaare yaateni afanitanota ikitana tini gitareno babtitino udunichinni loosanitinota ikitana insano qaqqichoninnina kirtenni loosanitinote tini kireno lee kireni loosanitinote.

duuchu sumudi giddo mitto ikinohu itiyophiyu daddalu baanke sumudi amaaru afiinni calla borreessine kullanni hee'noonnihu waajjo kuula afirinohu iima no

Qolteno rosiisaano laonsa maareekkidhanno gedenna ha runsi keenote guma amadde rosaanonna qaafonsa mitte wogga agarranni ikkadimmansa ledo xaadisse anno gede dandiissitannonsa.

Kuni babaxino haamata ikitinotna anfemo qoleno hamata manni ofolanohu noo manna woyi sagale huwante la'nemo yaate qoleno hatoti yinemo maati

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

doogote aanna mitte me'ichonna mittu goccu afamanno tinni meichonno danna duume ikitanna haadhe qalatenno rakke noote yaate goccunihu dannu kayinni kolishoho.

mitte lekkati cala kolishunna waaju kulinni seesinise lonsoonnitti mitte koatte afanitannoha ikanna tinni koatte manichoho lowo horo uyiitannotte yaate lekkasi gawajantannoki gedde.

rosaano rosu minne rosiisanchu xa'mo xa'meenna qolate anga kayiisanni leelitanno kuri rosaano konni Kawa dancha bayicho iilate techo seekite jawaate Rosa hasiisanonnisa

dancha gede biifanno kalaqamu baatto dubbunni amadantinotera badheseenni hige shiimu xeertinyira quchumu minna afantanno quchumu badheenni hige ilaalu baatto no

Tenne miqqa aana assinoonni xiinxallo Luusi hunda mannu kalaqame day gara leellishshanno seeda yannara albaanni mannu sirchi miqqa ikkitino gede egensiissanno.

Mannotu woxunni, uduunnunni, looso mitteenni loosatenni mimmito kaa’la dandiitanno Mannotu woxunni, uduunnunni, looso mitteenni loosatenni mimmito kaa’la dandiitanno Mannotu woxunni,.

Konne huwatatenni, gobbanke, Itophiyu meyaate hajo ministerenna biiro uurri- satenni loosatenna soorro leellishate aana Konne huwatatenni, gobbanke, Itophiyu meyaate hajo ministerenna biiro.

Qqbiraanu neganna harunsasinesi rosaanote mashalaqqe woyi amale uyitanore labanno, biranu nagihu tophiyuu rosu biddishi sooreessa ikkinoti qaanganitta ikkittanna techo geesha danchu garini masaganni lellano

Baadiyyete mannu togo asse leemichu haqqini huxxiriro qarru dino huxxa ikkonna kayinni katamu mereero togo asse huxxa leemichuha huxxa digaraho quchumu biinfile hunano.

Kunni kaameelu albi yanna kaameelaati. Isino manna shiima calla hogowano. Iimasi haanja danna buuroonni. Kunni kaameeli minnate albaanni uure no.

Afuu Jirte Xaadisaano Gurdancho Coy fooliishsho Horonsi ra noo lawishshi xaadisaano gurdancho coy fooliishsho horonsidhine umi neta seette coy fooliishsho daftari nera borreesse.

To amurate duuchawa harinsanni mannu noowa mannu manna albise massaganohu heerano daafira qaale e"e kaeti adhanohu gashote mannu ,qaale eesssinanni hee'noni ale jawa basera loossano mancho.

konne darga afantino gashshaano ofolte hasaabbanni nooha ikkanna, kurino mittu itiyoophiyu gashshaancho ikke gashshe sa'inohu ikkanna, su'masino demeqe mekkonnini yaamamannoho,

mannu angate ogimma horonsire loosannori giddo mitto ikkitinoha beetto uurrite ofolle noohura angate waa wortanna anfani yaate addinta dancha loosooti yaate

kowiicho faayya gede assi'ne worroonno muronna laallo nooha ikkanna, tini muronna laallono manchu beettira lowo kaa'lo uytannoha ikkanna, mannuno kawiichinni hasattosi garinni daye hidhanno gede biiffinse woroonni dargaati.

Kunni quchumu qooxeessaati. Konni qooxeesira lowo kaameeli dirame mimitonsa agaranni haranni no. Qoleno konni quchumira addi addi garinni loonsoonni hijaaruba leeltano.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro doogotte aanna ka'anni kipho agaritanorinna mannu batinye ikke noohu affammanno.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi tini leeltannoti maati muro maa xawissanno

Tajetenni ka ne uynanni huwanyo woy niwaawete suwashshu borreesinoonnikki taje huwatanna huwanyote injo nabbawaanchu woyyitino huwato horonsi re niwaawe fiche tidhate dandoo amaddino.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini dikkote dadalu basera mannu ashangullete udisiisinoti leeltanni noe

Misile Mootitte Furra Misile Furra gashshooteho hettisantannoe yite heddanno geerra cimeeyye masaalaano himanaanonna hayyoolle shinanni gede hajajjannota jajjabbu geerri xawissanno.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni minu hisine lonsoyiho? hojasi mageho? isi mara xaqamaho? midadosi hiroho?

duuchu dani seesu uduunni giddo seennu goowaho wodhe seesnannoha kiirosi shoolewa worre hee'noonihanna beettote goowira worre biinfillesi leellinshanni hee'noonniho yaate

Lawishsha kar san tan nok karsantannokki Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale ten shil ten nin kaar boo say Qoonote Tuqqo Babbada qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbaddine daftari nera borreesse.

hawaasi xennu sayinse koleeje giddo ronsiha ikiro lowontanni danchaho lowo egenno afi'nanni hakko ronse gundde fuliha ikiro wolewa loonse heera dandiinanni.

tini alenni leltano misile maati yinumiro. mancho heeshi yitte haalo usudhite hayixe mixitani noo. iseno calichose noo. mittu hayixi uure noo. mittu kayinni bdargula lelano.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara Dubbo Mayra Giirri yaanno uminni ka ine umi ne hedonni korkaatu ledo amadisiissine qaalunni xawisatenni hasaawa shiqishate wo naaltinoonni.

Sumudu horo mite uurinsha wole uurinshanni bandanni gede kaa'litano. Kunni sumudi adisi ababu quchumu qaashootiha ikasi leelishano. Konne sumuda la'ano manni qaramikinni buuxano.

Amuwu ooso faayyulu gamba yte amansa cu'midhe no amano biifado faayyya bainote oososeno hatto awawaho yiniro boona di'ikkittano ile hoolonsa yoommo kaaliiqi.

Aadde Guyyeno qole Layinkita togoori ikkoonke yee kae Gonnama atino aguri xisso anerana yee lamenka gamba asse araarisi Aadde Guyyeno.

Garbu gido heedhano saada gidonni mite roo'ete. Tinni saada wayi nookiha heedhe dafano. Tinni saada manna iko wole kalaqamma afuro gawajitanota ikitino daafira seeke agadha hasiissano.

tenne lanemmo missile Anna qaaqqu urreno issira alibanni qoole haanju saafinna kolishu no. Muulesi qoole mannu offolle lellanno! Hakkinno sa'e xexerissu no.

Xaalla iillinoha waajjo tuma, tuma buqqinseenna duume ikkite ba'ino baatto, waa goshoonshe abbinanni xullaame siiwonna latte biiffinoha wole tuma. Hattono guunjo lawanno gomicho, harancho haqqichonna garino wayi leellanno. Tumu sagale su'niissatenna coommishate horoonsi'nanniho.

Eedisi dhibbi daafira hala ladunni hasaawatenni oosono ikko jawu shonkoora sholoole ga me woleho agura vayresete amdamansa anfori woy bidhatino amuwi godowate albaanninna godowihu gedensaanni akimenniwa mare seejjo adhanno gede jawaachishate.

jootonnete yinannita ikitanna tenne jootinne goddo'litannorinno labaloho tenne goddo'litanno garinno mittu gobaanni heedhe godo'litukinni eweli qelanno eweli qelanno yitanno birra wodhitanno.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara rosiisaanchi ne cho ne nabbawanna bbanna macciishshitini godo le giddonni huwattinoonnire qaagginannire xa minoonni xa mora dawaro gaamotenni hasaabbine rosiissanchi nera coydhine kulatenni.

Egenshiishu aano horo manchu loosiranno loososi egensiisate horoonsirano konni egenshiishi aanna leelanori laallote murootinna bilbilaho. Konni bilbiliti horosi manna mannu ledo xaadisatae.

kuri leelitannori mittu mini maate, anna, ama, hattonni ooso ikkitana mittu dani uddano uddidhe diru soorro ayyaana ayirissanni afantanno. xaphooma lee lubboti.

Umi misile aana la’inanniri gobbanke donna afantanno darguwa Itophiyu malaatu afiinni xawisse Umi misile aana la’inanniri gobbanke donna afantanno darguwa.

Egenno Bisubba Xaadise Haaroo Qaalla Fushsha Lawishsha taraawa taraawanno taraawate taraawatenni ditaraawanno taraawannohura taraawannori taraawara w k l garinni fushsha dandiinanni.

Meentoho labballu ledo taalo rosate, loosatenna ayee loosono loosate dandii noonsa Meentoho labballu ledo taalo rosate, loosatenna ayee loosono loosate dandii noonsa.

Ille duumu gorro Hanote Kiiro Yetteri Cirrete Hoole Shaafaamu dikko Bi’re noomme waro Hoole ani kadanna Woraamu Boollehu Hoole hoogatto ikko Goowa daakiyyete.

Kurri mangisitete loosasineti isano anga kayiise gashootu qaalu sheemate adhani no hakiino sa'eena mittu manchi aana insa kayiini anga kayiise adhani no.

Mittu manchi ha’rannonna daa”atate assooti giddo beeqqan- gede assitannori lame qara qara mixo nna ti Mittu manchi ha’rannonna daa”atate assooti giddo.

Kincho umo taashshine dirre loonsoonni doogo, babbaxxino kuula buurre loonsoonni deerra, harancho mine, minunni fulanni noo mancho, daraaro, lophinoha saattichu haqqa, shiimu darchita wole haqqenna lamu haqqira sutamino lame baandeera

Iddire Rosiishsha Lame Tenne fooliishshonni kaa’lama lainohunni rossinoonnihu giddo huwat- tinoonnire rosiisaanchi’nera haranchunni Itophiyu malaatu afiinni xaw- isse Iddire Rosiishsha.

Bude anfokkihura afano gede coyi'ne calla ikkikki uddi'ne biinfe umise horonya agare hara faayyate kuri seennuno sidaamu giddo meentu umo hiise loosirano hiise uduune uddirano yinannita gatisate leellishshanni no.

Macciishshanna Coyi Coyi Way burquuqama lainohunni koranna guma baddinanni rosiisaanchi o ne uytanno aanno ne lawishshi garinni miilla ne ledo hasaabbine dawaro qaalunni rosiisaanchi o nera kulle.

Borreessate Bude Taxxeessu Malaate Xawishsha Taxxeessu malaate borrote lamu aleenni ikkinore babbade borreessate coy fooliishsho taxxi yinanniwanna agananna diro badate horonsi nanni.

Qoleno togoo manna qacce qolanno mulira gamba yaa giwanno mitteenni saga la godo la biso woy uddanna hayishshi ranna w k l assa dibaxanno Qoleno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho suuqete dirre worronniri maati saamunahonso maaati yiniro saamunnate

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni babaxitino ama'note amanyooti noosi kuriuu la'neemori musilimete ama'no ama'nitino mana ikkite baxino dariga mana gamba asite sokka sayisanore labano

gara lainohu Aadde Amalo huuro naggi asse Hanni shii yee mare cu me amade Jarana tini hiittoo beebbaati Hay Hoola Tini ane mishate yaate bado nena yee lamenka bade araarse hajasira.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro sidaamu bunnu godo'liaancho godo'lette xawi giddo uure anga fari yee nooha.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni quchummi giddo noori woy leelannori maatti? isinno mamaatti?

Kunni wedelli addi addi garini loonsoonita mannaho injaano garinni biifinse loonsooni basera addi addi hagiire leelishanni gangalatinni hattono daa'atanni leelanno

Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’mora gara ikkinoha adda yitinanni gara ikkinokkiha kapho yitinanni dawaro’ne rosiisaanchi’nera Itophiyu malaa- afiinni leellishshe.

Konni qooxeesira mannu addi addi kalaqamunni afamanore daa'atanni afamano. Kunni dargi mootimma hoobee manna loosiranna alaa'la hoolteenna heerano dargaati. Konni dargira addi addi dubu saada heedhano.

Afuu Jirte Gurdu Qallo uynoonni qaallate damatte horonsidhine sumuu yitannota gurdunnita qalote sufo horonsidhinanni assamaancho gurdanna assiisaancho gurda kalaqqe Afuu.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto ithiopiyu baandeeri danna hallu hiitto anga duucha amade noo

Xaphoomunni, wogate uduunni mitte daga miilla ganyite horoonsidhan- nori hattenne daga bade leellishannore uddanna, seesu uduunnenna koat- tuwa amadanno Xaphoomunni,.

Meentu mini giddo loonsanni loossa gobbaanni loosa didandaanno Meentu mini giddo loonsanni loossa gobbaanni loosa didandaanno Meentu mini giddo loonsanni.

waajjo kaameela hodhishshu horora hosannoha ikkanna, konni kaameelinni badhiidi kifilesi tirre hoolonniha ikkasino leelanni no yaate, wolu baatto umanno makeenino albasiinni hige leelanni no.

maxaafa sidaamu bude bayiiridiha ikkina affini bude xawisanno garinni borreessine alamete leelinshanni nooha ikkano, konni maxaafi aanano sasu manni misile leeltanno.

Haqqu uduunicho taashine murate horonsi'nannite tini magazete boodere ise labbanoti lamenka raga qarame hati goradete tini kaqu xawula taashine murimurate kaa'littanote.

Konne albankeeni noo ijaarira babaxino horo aano mini heeranna kone misilete aana la`nemori giddo birayiti godo`lete mine manumana barina ristorante.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? mannu kooni loosi maati? umoho maa wodhite noo? xa maasittanni nooya?

Mitto qaale boreesinanni yannara jirtesi agadhinno garinni boreesa hasiisanno mitte borro boreesinanni yannara e'a hasiisanno malaate garunno horoonsinanni hakiini saenno budesi agadhinno garinni boreessa hasiisanno

aannohe uytannohe lawishshi garinni mitte kiiro sase gufo afidhinota giddose kaimu aanchito mereeri aanchitonna jeefote aanchito amaddinota qarqarikkira afantanno wogate seesi kiiro dani giddonni mitto horonsidhe umikki gufo borreessite rosiisaanchikkira rosiisaanchokkira.

Koni dagoomu qaali kiiro Woowantano wodaarena ilamatenni ilama saysatenninna qole qole Yaane gobba qorophina horonsi ratenni hala lado dagara dona Konne noorono affona ikkite heedhanno gede assanno.

Kunni manchi quchumu qooxeesira anga xaaxire uure no. Qoleno kunni manchi angasiranna goowisira seesu uduune wodhe no. Manchoho badhesiinni hige quchumu leelanni no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kawiicho jajjabba haqqenna minu rosu mine lawannohu leellanni nooe

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mancho godowinni nooti uulla ofoltinoti leltanni nooe

alba sa'u yannuwara mannu angansanni loose huuro aanno gede asse injeesenna biifise godo'lanno muziqu uduneeti. konne udunne xaa yannaranno horonsi'nanni afamanni.

Misile aana la’inanni xaggate dana Itophiyu malaatu afiinni leel- lishshe Misile aana la’inanni xaggate dana Itophiyu malaatu afiinni leel- lishshe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Alem xaggiichu mine, koni minira alibanni beeto hafhanni afantanno, koni mini gidooninno babaxitinoti xisote xagga heera danditanno, manu uuyinonisi hajajo garinni xaga afirano

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori kaameelaho kuni kaameelino lowo horo aannoho yaate basetenni base sa"a dandiinanni isinni.

Rosiishsha Lame Tenne fooliishshora amanyoote agadha lainohunni huwattinoonnire Itophiyu malaatu afiinni xawisse Rosiishsha Lame Tenne fooliishshora amanyoote agadha lainohunni huwattinoonnire.

ululanbnbeeasl ullabbal unnees ullabbal unnees kifile geeshsha kifile geeshsha kifile geeshsha kifile geeshsha Bue Meyati rosi deerra la nohunni Global Partnership for Girls and Women s yitanno borronni Internetetenni afi noonni.

Loggita daro Garamba shaana Mini Looso Sagalete Dana yitanno niwaawe giddonni lamala su manna lamala gurda fushshitine borreesse Loggita Loggita.

Iddirranna insa labbanno uurrinshuwa uurritannohu qaru korkaati mimmito kaa’latenni qarranke hunateeti Iddirranna insa labbanno uurrinshuwa uurritannohu qaru korkaati mimmito kaa’latenni.

Egeshiishu addi addi garinni anfoonikire afate lowo kaa'lo aanno egeshiisha horoonsinanihu addi addi gariini loosaminore bande afateeti konnira egedhiishu lowo horo afirino

sidaamu diru soorro ayyaana ikkinoha fichee cambalaalla ayiirisate yee ofolle noo manna ikkanna, baalunku ofolinanni wonbarra kolishshonna kolishshote aana waajjo hocco dimboonniha leelishshanno.

Rosatenna rosiisate assootubba kifile geeshsha deerri deerrinsanni lossidhanni hadhanno nabbawannire ontenta bisubbanna shoolenta afuu danduubba nabbawa borreessa macciishshanna coyi ra irkissate bilchaatinsanni.

Qaagiishsha Rosaanote Ayiddira Bitima kifele geeshsha nooti dadhinoonni afii karikulame rosaano dadhitino afiinni nabbawa borreessa macciishshanna coyi ra ikkadimmatenni rossanno garinni hattono kifilete deerri badooshshinni aleegge rossanninna lopho leellishshanni hadhanno garinni.

Macciishshate Gedensiidi Huwato shiqqino xa mo rosiisaanchi ne cho ne nabbawanna bbanna macciishshitini niwaawenni huwattinoonnire shiimmadda gaamonni hasaabbine dawaro kifilete jaalla nera kulle.

Tenne korkaattanni ledotenni mannootu yannate geeshsha hodhitanno korkaatta mereero Tenne korkaattanni ledotenni mannootu yannate geeshsha hodhitanno korkaatta mereero Tenne korkaattanni.

Kuni babaxino haamata ikitinotna woyi huwata dandinemo yaate qoleno hatoti yinemo maati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana Kuni dancha

Konne darga addi addi garinni leeltanno biifanno uduunichuwa leeltanno tenne basera addi addi hodhishuwa leelanno hodhishu aanno horo addi addite

biifadu mini giddo ofollinanni barcimma biifinse loonse worreenna mereeroho xarapheezza addi addire wodhinanniha doyeessite noota wonbarra anfanni badheenni hige wolu mini no

nabbabbino niwaawe umo rosaanote Rss: Hanni lawishsha aannonkehu saleedu aana borreessinsa uytannonketi ayeeti? Eedisi taraawanno doogonna assa hasiissanno qoropho yanno uminni borreessitini isayyo qaagginanni?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu duuchu gamba yee no daniso gede siqqo anga noo manichi uurre no

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni heeratte ikko wolurira mi'nnanno mine ikkana kuni la'neemohi kayinni rosu minira woyi maganote mine ikka dandano

Macciishshanna Coyi ra Macciishsha Macciishshate Albiidi Huwato Niwaawe macciishsha nera alba assitine aante shiqqino xa mo gaamote hasaabbine dawaro qaalunni rosiisaanchi nera cho nera kulle.

Meentu lowo yannara labballunni ledo taalo ikke hee’rino Meentu lowo yannara labballunni ledo taalo ikke hee’rino Meentu lowo yannara labballunni.

Oosicho ne borreessate jawaachishshe lawishshaho maatete miillara woy jaallate borrote sokka barraho woy lamalate tuncu yiinonsare woy mitturichire hedonsa borreessitanno gede assate.

Tini leeltanno maashine babaxitinno hedo amaddinno borro borreessinihu gedensanni giddora eessine batinsannirro batinse fushshate hattono angate borressinnonnihu aleenni biifissenna injesite fushshitanno.

tinni aleni leltano misile matti yinumoro .lamunku midadi merero haqeteni doqinoni doqo noo. meereroho mitte dogo noo. hatte dogo anna lamu maani noo.

Sayikki Kifile Sidaamu Zoone Dadhinoonni Afii Haaru Budi Garinni Qixxeessitino Gaamo Isilanchimma Buuxxino Gaamo Abaate Hagoosi Borce Abbayneh Nushe Arusa Abbebe Urgeessa Baalle Alemu Kirba Booto Alamaayyo Lanqa Danqara Maatoos.

addi addi daniti bisoho ikko umoho buudhinanni qiwaatta noote giddo mitticho ashshagante noota duumo kuula afidhinota angate amadde kultanni noonke yaate

Meentu labbaahu ledo taalo rosu kaayyo diafidhanno Meentu labbaahu ledo taalo rosu kaayyo diafidhanno Meentu labbaahu ledo taalo rosu kaayyo.

tenne basera noohu meyaa beetto lekkasera waajjo ko'atte wodhitinoti ko'attese leellishidhanni nooha ikkanna, lekkaserano seensileho ikkannore usudhite noota ikkitanna, woroonnino dado kaxxite noote.

Seejjo adhannohu lowoha ayirrisanno beetti horontanni digawajjamanno horo afi’ranno ikki Seejjo adhannohu lowoha ayirrisanno beetti horontanni digawajjamanno horo afi’ranno ikki.

seesallicho kincho horonsi'ne loonsoonni doogora mereeroho kaansoonni haqqenna hattono badheenni hige addi addi looso loossanno maashine hogowannohu jawu kameeeli no yaate

kuni dargi shaanu daddali duunati. shaanu hanafote shiimadda gumma winxenna mure laale iilihu gedensanni darosi suutunni tayinse haa'ne rainse itate horonsi'nanni.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni agatto agatte ikko wodhate horonsiranno uduuneti, kuni uduunnira babaxitinno dani agato gido amade leellanno

woriidi kifile(boqote aleenni woy woroonni)woratenni woy kisiisatenni bandanniri koo-tee xawissan- malaatta Hiikkuno coyi’rammete afii lamenta babbaxxitino koo-tee badate roonsi’ranno doogga noosi gede malaatu afiino umisinni lamenta koo- tee leellishanno doogga noosi.

duuchu dani maga'no noote giddo kiristaanu amma'no ikkitinotera beetto afiisera huuro naggi assannoha muziiqu uduunne horonsidhe faarsitanna ledose mannu no yaate

Nabbawate Albiidi Huwato noo niwaawe nabbawa nera albaanni aante shiqqino xa monna qara qaalla fiche gaamote hasaabbine qaalunni kifilete miilla nera kulle.

hanni isayyo borreessate hayyo neemmona mitte borro borro Baxise gatese no yinummoro gatese yaanno asse borreessate balanxe qara qara hedo qaali yitanno sufo annimma fushshaatu borreessinanni.

kuni manchi amanote mine qulaawa maganu wongella lallawanni afamanno. hattonni noori haamatu manni albaanni uurre wongella lallawanni leellanno aman'note manchoti.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? manchu kae maa loosanni nooho?

Kunni dikkote addi addi xagga wore hiranni bayichoote. Kowiicho hirara wore hee'noonnihu barbare, shiqonna duumo tumaati. Kunni leelishanohu Manu heeshosi woyeesate looso loosanotaati.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini yaiqoobi yodoruhu mannaho sabbakanni noti leeltanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qaaqqullu sutto ga'nittanni godo'lanni nooreetti

Kuni lelano manchi su’masi ate yehanisi yamamanoha ikana Ilaminohuno amaru gobara ikana darigete wari gashanicho ike lowo looso loosani afamino.

Haqqe tene misilete leeltani noonketa haqqe yine su`mineemoha ikanna tenehaqqeno manu caaleho mine mininani woyiite xarra dadhine mine minate horonsinani.

tenne basera lamu mannooti nooha ikkanna, mittu jawu manchi sidaamunnita qolo uddirinohu anga ko'atte amadinohu noooha ikkanna, isira kawa hige shiimu qaaqqi madaabbara amade no.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni babaxittinotti ama'note mine woyi amanyooti heeranno, kuni amanyooti kayinni musilimeniho, musilimete ama'no gamba yite alaha huuccidhanni leellitano

Misile aana la’nannire bushshu hoshooshama gargarranni doogga wodanchatenni maricho yaamante egennammantannoro Itophiyu laatu afiinni woy qubbichu malaatinni xawisse Misile aana.

baattote aanna bicca masimaramu madabaru aanna siwiilunni loonsooniti worimete yinanniti afantanoha ikanna tenne worimmeti horosenno waasu giddoni fulitannotal furifuraammete yinannita murate ka'litanno

duuchu dani loosi giddo mittu daddalu looso ikkanna beetto angasera safaraancho amadde duuchu dani gidi noohu giddonni bikkaanchu aana wortanni no

Nabbawate Gedensiidi Huwato Woroonni giraafete qiniishshira duume yeedaalaranna Niyaalaho xaadooshshenna badooshshe niwaawete amado garinni wonshe Nabbawate Gedensiidi Nabbawate Gedensiidi Huwato.

Misilete aana la`nani henomori bilabba maala mudhate shunkurta mudhate babaxewore loosirate kaalitano yaate tinino hirara dikko fushine hee`noyita leelishanonke yaate.

hunte hadhuse miillase iillite jawaantetenni dodde mitte doyicho gattanna luxuphite fulte umita fultino Qeellese gedensaani gaazeexenyootaho togo yitino wole heewo ikkoommero agure fuleemmanka kayinni xisso ya cince gobba ya ayirriniyira yee.

Kameelu uuranno bayicho mitte chentonna lamme minbaase afantanoha ikanna kuri kameeli mannu dayi ikiro wonshire ka'eenitini manchu beeto darguni darga iilishate qixaabbe agadhita no.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro meenttu qaaqule hanqafire naxxalla uddire offolle noohu leelanno.

Maxaafa shamuri nookkiwa moola bayicho qorowotenni wora hasiis- sanno Maxaafa shamuri nookkiwa moola bayicho qorowotenni wora hasiis- sanno Maxaafa shamuri.

Waasa maalunni, waasa malunni intaniti sidamu budira ayyirado sagale ikkitanna lowo geesha afantino sagaleeti tena la'neemo sagalenno sambarete woyi salito ganfonitenni shiqinshooni

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro booharanni bayiichchi adda seesinoha ikkassi xawissanno.

Kkuni misilete aana leelani noo bandeeri gobate ayimate xawisha woyi sumudaho yine gaamani yaate misileye aana leelanoha konebaandeera gobate xawishaati.

Afuu Jirte Leellishaanonna Xaadisaano Koonni noo lawishshi leellishaanonna xaadisaano giddonsa amaddinota umi neta onte coy fooliishsho daftari nera borreesse Afuu.

Bushsha lagu giddora hare eatenni kaawe bushshunni wonshatenni wolqate buicho loossannokki gede assanno Bushsha lagu giddora hare eatenni kaawe bushshunni.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro hawaasi quchummi giddo booharanni bayiichcho loonse woroonnihu nootta xawissanno

Loosonna Loosu Guma yitanno niwaawe kaima assidhe koranna guma amaddinota lame niwaawete gufo giddose borreessatto gede tenne lamala layinki barra uynoonniheta borrote gufo hasaawu amanyoote agadhino garinni kifilete miillakkira shiqishi.

Qoleno kalaqama tuqanti wayweello hee dandiitannokki daafira addi addi doogonni gafe horoonsiratenni danchu uduunnichira tue woratenni waanke keereensanna agadha hasiissannonke.

Kunni lekate wodhinnanni koateeti. Tenne koate hocunni loonsoonnite. Tenne koate labaahu wodhano koateeti. Tinni koate leka addi addi gufichi gannanoki gede kaa'litano.

Qoleno akimete mine calla akka ma lawishshaho qarqaraho hinko u ma kokkeericho mudha meentu ilanno woyte mine suumbanni garanna w k l qorophatenninna addi addi danonni mundiinoha mannu biso mulla anganni.

Kuni agate qixesinaniricho woye agato ikitinotna buuxa woyi huwata dandinemo yaate qoleno sutuni asine xorsinaninna woray henonitana buuxa dandinemo gari heerano?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu yaate hatono intanina

Misile Eeedisi taraawanno doogganna abbanno mitiimma lainohunni roso aanni seennenna roso adhanni manna Duchishono roso konne daye rosi Qixxeesso Atinna rodookki mannu Eedisi qorophanno doogga rosiissinara hendoommo.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini projecte xawise rosiisanni noohu leellanni nooe

Hakkiinni Alatti mooticha Bii’no Loleha, “Ati mooticha ikkoottohura Laanqamo amadde abba hoogittoro isi siiwora ati eatto,” yine giddeessineenna isirano amadate coy gurcheenna amadate didandiino.

Mini addi addi horo aanno minu giddo maate ganba yite miteeni heerate lowo kaa'lo afirino hakiini sa'eno minu giddo addi addi saada heerate lowo horo afirino

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro siinete gido du'nammanni wo'me noo binni leelanni noo yaatte.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ijaaru uduunne duunnoonni mineeti konne mine may may heeranno?

Lamenta qubbe mimmitu ledo xaaddino guwa albaanni ikkiteenna cigillanke taalo erre Lamenta qubbe mimmitu ledo xaaddino guwa albaanni ikkiteenna cigillanke.

Kunni illete leelani noohu rosu mineeti konne mine haanja qalame gane minoonni mineeti hakiino sa'eena shoolena haku'i alee noo furicho afirino.

Danchile Danbaariyyote tonaa sayikki Danchaho aleenni ki ne xawissini xuruuri aana annu ayidde gedhanno coy fooliishshuwa kulaancho coy yaanno handaari maricho kulara hasiri noha fooliishshuwaati.

Doogote aana noohu shoolu goommi makina ikkanna doogo ka'anni afamannohu maalaatta noohu mittu hurrete woy hakimete mine ikkanna worosinni afamannohu kayinni shiima dikkote bayichot.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sumudu giddo fengotte minni noohu leelanno.

Laalibala geenna godowu albaanni shiima geeshsha alba hige fulanno gede assatenni masqalu suude loosa Laalibala geenna godowu albaanni shiima geeshsha.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri mayi laalootikka intannireetino maati hiissine loonsoonnireeti

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Mannu hawaroo yannara maganu mine maga'nanni afamano tinni yanna magano magansiranni noo yannaati. Mannu maganu mine mitu ofole mitu uure maga'nanni afamano.

Xaphi assine la niro dancha amanyooteeti yinannihu aleenni borreesinoonniha ikkanna rosaano kuri loosu aana hosiisidhuro dancha guma afidhanno Xaphi assine.

Awawa kone awawa misilete leelani noonkeha kalaqamuni ikikini manu loisinoha ikanna mineho wopyi waalchoho biinfileho yine wodhinani horonsinaniha kone awawaho yinani.

Biifadu qucumichu kaameeli kuni shiima shoolu wori mannna maatella amadanoho iso diloosoho horonsi'nanihonna loosu base iillate ikko babbaxxitino base meessi callu harate hidhinoniho.

Konne mancho tuntichaho yine woshinaniha ikkana kuni tuntichino siwiila tume baxire asa dandaanota nna bainore woyi qara bainore bidi asanoho.

tenne basera lowontanni halallado ikkino waay ha'ranno bayicho ikkanna, konne bayicho jajjabbu kaameelubba dage waa dirritanno woy hayiishshidhe hadhanno baseeti.

Xagicho qixxaawanno garinninna xagisanno ogeessinni ka’ne xaphoo- munni lamewa beenke la”a dandiineemmo Xagicho qixxaawanno garinninna xagisanno ogeessinni ka’ne xaphoo- munni.

Dagoomu duuchu gamba yee baxile xawisani no gobbate gede togonni jawa bexile xawisano gobba mitete ku"u koi bude ayirrisano garinna darga aano gari baxxanoho.

Leellamo baadiri mayilla Konne manna hiissine raga qollanni? Lamenti gamba dagoomu xaadooshshe woyyeessinanni gara malanno Maxine Afitta Leenda? Leenda Maxine coydhe guxxita geeshsha sammi yite macciishshitanni badose agadhite haadhanno Leenda?

Kuni minu woy ijaaru islaamu amma'no harunsitanno mannooti e'annoho. Konne ijaara loonsoonno gari dhaggete korkaatunohojja lowo geeshsha gotti assine godow shiima assinoonniho.

ilaalate aanna haanja murro afantanno tenne haanja murowiini manchi beetti lowo horo afiranno lawishshaho sagalimate yinne horonsi'nanni muro afantara dandiitanno.

sumudu mitte uurrinshara ikko mitte dagara hattono leellanno coyi baalira mannaho hakkuyiirichi daafo coyii'nanni woyiite manchu wodani giddo misile kalaqantanno gede assanno.

Womu agr- araanchi miila ikke loosanno yannara addi addi Ispoortete millimmonna Gannu godo’le dandoosi roorse bowirsi’ri Womu agr- araanchi miila.

Hawaasi quchumi woyi sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma qara quchuma ikkinohu hawaasi katamira afantanno amanueli yinanni cherchera beetto angase gagasoho wodhite magano huuccidhanni no. Qoleno ingilizete afiinni sambatu pirogiraame yine amanueli mittimmate cherche hawaasa yine borreessinoonni.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lekate aana babaxitinoti seesa leellishshanno misle no

Timaatime, timatime manu gatesi uulla loose kaase shuqune iillishe togo iikite le'uhu gedensanni dikkote iilliisha dandanno laasetaho wore tumatime lowo manni saga'la baxxanno

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

Amanyoote agadha mannu oosora mittonna qara danchu akati xaw- isaanchooti Amanyoote agadha mannu oosora mittonna qara danchu akati xaw- isaanchooti.

tee basera lowontanni biifanno biira woy hayiixe winxoonnihu xaalla kade biifinoha ikkanna, hattono murate illinokkiha ikkanna, konni hayiixi albaanni seeddanna haqqe no.

Hawaasi katami daa attote qarqara ikkanno gede assinoha sase korkaatanna xaphishsha la annohunni aanchine shiqinshoonni giraafete qiniishshi fano agurroonni dargira wonshe.

kuni ijaari quchumu giddo nooha ikkanna addinta biifinohonna injiinoho. hattonni dogote aana heerasi baxxino assitannosi. ijaaru giddosi jawanna haamata kifilla amadino.

afidhe loopituro uminsara ayiddinsara sa eno gobbansara lowo haleeti Qaaqquullu aana dannimale ikkitanno ikkitonni agara annote Konnira qaaqquullu wolqa yannimalenna dargiweelo Ontikki gufo horonsi ratenni agara annu amano ikki gobbaydi manni.

Meentu rosu beeqqooshshi lexxanno gede kaa’lo assasi Meentu rosu beeqqooshshi lexxanno gede kaa’lo assasi Meentu rosu beeqqooshshi lexxanno gede kaa’lo.

Qaallate Egenno Qaallate Fiche Borqaallatenni Buuxa noo qaalla gama onte kifilera rossinoonnitena gama kayinni leyikki kifile deerrinni noote Qaallate Egenno.

Kuni massaru muuziiqu udunnicho yine woshshinanniha ikkanna isono faarsote ikko sirbaho horonsi'nanni. roore woyite babaxitinno ama'note minnawanna babbaxino bayicho iso rosinsaniwa ikko wolewa heeranno.

Qaallate Egenno Qaallate Fiche Xawishsha niwaawete giddonni fultinota guulchonna qara qaalla uynoonni lawishshi fichensa daftari nera borreesse Qaallate Egenno Qaallate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Konne waanna leelittanno doogo maa assanni hee'noonnite?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Manu manu ledo xaadano applikeeshine woyi instagramete yine woshinanni, tini aooilikeeshine manu mimitu lede widiote ikko brrotte hasawate iriko uuyitano

Afuu Jirte Ha runsi keeno afuu jirte assoote wo naaltanno woyte kifilete milli yitanni assootensa fooliishshote amado loosansa ha runsi Afuu Jirte.

duuchurichi ashshagame daannori giddo xagichu mittoho kunino kiniinna ashshange addi addi borro iimaho borreessine worroonnita haanjanna kulaamurichi iimaho noota anfannite

Xawino’nekki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledan- no’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’nekki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledan- no’ne gede xa’ma dandiitinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannoottu maa assanni nooreetti? Noo dariginno mamaatti?

Qaaqqo rosu mine rosanni qaalla boreesitanni no. Boreessa ronsannihu balanxe fidale kireeti hakiinni harunsineeti qaalla boreesinnannihu. Tinni qaaqqono borrote uduune horoonsidhe kolishu saleedi aanna boreesitanni afantanno.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi sumudu mule noo manni budu uduunne uddire maate fiirenni mare nooti leeltanno

tini alenni leltano mosile hitote yinunoro. tini shamaxe mittichose noo. dannaseno mitte gede bulate ise woroniri bayichi wajoho. qoleno ise ganba ase amadano bayichi siwilchoho.

Albi yanna mangistuwa daa”atate golira illacha tuga hooga Albi yanna mangistuwa daa”atate golira illacha tuga hooga Albi yanna mangistuwa daa”atate.

Nabbawate Gedensiidi Huwato nooha giraafete qiniishsha la ine nabbabbini niwaawe giddonni yekkeersiissanno hedonna korkaata giraafete qiniishshi wonshe Nabbawate Gedensiidi Huwato.

Kunni quchumu gido leelano kaameeli safarikoomete uurinsha kaameelaati. Konni kaameelira badheenni hige wolu shiimu makeenninna hijaaru noohu leelanni no. Kunni kaameeli manna hodhisate horo aano.

Labballu aana laooshshi Meyate aana laooshshi Labballu baxxu gede rosonsa Gobbara fule roso rosano ikko looso rossanno wolereno hasidhure afi rate loosannokki gede asse la anno.

Xaphoomunni wogate uduunnenke seekkine agarre bainna karsamikkinni ilamatenni ilama sayi- baalunku dilaalaati Xaphoomunni wogate uduunnenke seekkine agarre bainna karsamikkinni ilamatenni.

ethihopiyu gobba gashaancho ikinnohu dokiteri Abiyi leddo shoolu manooti suufe udidhinori ofolitte isi leddo hasabanni afanitannoha ikanna insara alibaani higge lamme kurisse afantanno.

Ku"u tenne qaafichunni hombonni hoowe giddonni afamannoha jawa gallanninna hee'nanni mine ikkanna, minu qaafichira iimahono diishe no. Konni mini qooxessira haqqeno kayisante no.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro xexerissu aanna afoollette noori nna , harichchu gaarenni xarra hogophphitte daganni noo ooso leelittanno

lamme biifinse hoonbe woroonni hoowera alibaani mittu bunnu minni afamanno konni bunnu minirano nafara shiimada lakisiteniti wonbara afantano tenne wonbareranno bunna agannohu ofollanno.

Niwaawe Konni woroonni “daa”ata” yaanno uminni shiqqino niwaawe rosi- isaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitinanni ha’runse Niwaawe Konni woroonni “daa”ata”.

Tinni sasu goomi bajajeti Tini bajaje uyiitano horro hodhishshaho kaalitano ise leelitanoho quchumu giddo callati korikaatuno pisitu doogo aana looso loose afanoki daafoti.

Assoote Malaattate Tittirsha Rosiishsha Mite Hunda uyinoonni malaatta gari tittirsha hunda uyinoonni laatta ledo xaadissinanni dawaro’ne rosiisaanchi’nera Itophiyu malaatu afiinni leellishshe.

seeda hijaara dancha gede loonse gundoonnihanna horote aana hosanni nooha qotisira wolu hijaarino nootanna waajjo kuulanna hattono siwiilunni loonsoonniha ikkasiiti

Ilamate Ranke Lophitino gobbuwara Lophitanni gobbuwa Ilamate kiiro batidhuha ikkiro Ilamate kiiro ajjuha ikkiro Lawishsha Taaltinokkita rodooya daddalaasinchote kayinnilla ninke rosuuwase dikalitannonke Taaltinota Rodoo ya daddalaasinchote kayinnilla ninke roduuwase dikaa litannonke.

Kameelu giddosi lowo horo afirinno iso aano kaa'lo addi addite isenno hendooniwa rahe mare iilate ikko mannu daafuro qanasate lowo horo aanno

mancho doogote umo gulgu'lite hadhanni nootanna mulese noohu duumu kameeli aana ofolle noohu beettu uduunne usure dirranni noota anfanni no yaate

Oosicho’ne borreessate jawaachishshe; lawishshaho, maatete miillara woy jaallate borrote sokka, barraho woy lamalate giddo tuncu yiinonsare, woy mitturichire hedonsa borreessitanno gede assate.

Borreessate Bude Fidalete Jawishsha fidalete jawishsha horonsi rate gara lainohunni uynoonni lawishsha la ine aanchine uynoonni rosiishshira fidalate jawishsha hasiisanno darga wortine marro qoltine borreesse.

Niwaawe Konni woroonni “kaa’lama” yaanno uminni shiqqino niwaawe rosi- isaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitinanni ha’runse Niwaawe Konni woroonni “kaa’lama”.

tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno. sase manna amuwa uurre noota xawissanno goowaho naxalu noonsata

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro beettu haalaandette woroonniha waa lame biricciqo giddonni mittete xorishshe aganni afammanno

Kuni ikkinohuno wole haa ne meessi widira qolle rosiisatenni leellishatenna duuchu rosichi assoote nayrenna macciishshinannire loonsanninna millinsanni assinannire baqqiima rosate shiqo ha runsi keeno w k l.

bushshu doogo nootewa badheenni hige qorqorrote huxxinoonni huxxi no huxxu waalchino faname no giddoonni hige minu sabbunni loonsoonnihu no yaate

Bunu uduluma haqqunni loonsoonniho minu gaatara woyi kinchunni loonsoonni gaataraaanaho worre hee'noonni. Hattono ledonni udulumu haqqa uurrinse worre hee'noonni. Haqqa umo Gotti assine worre hee'noonni.

Tini misilete aana la'neemorichi ufuuffate yine woshinnanni woyi su'minanni tene ufuuffa horonsinannihu babaxxino jilli heeriro hatono babaxino haggiirriira hagidhane mine biifisirate horonsinanni

Rossannohuno aane noore ikkara dandaanno Su munnire gurdunnire su mi ledaanchunnire gurdi ledaanchunnirenna xaadisaanonnire Leellishaanonnire qummisaanonnire yannannire Coy fooliishsho danire kulaancho xa maancho tircho marcho gurdancho Babbaxxitino horora qaalu aana lexxitanno.

Shiimmaaddu seenni jili barra meentu mitteenni ikkara dandaanno Woowaxote fultanno meyaata ho lanno minaanni hee riro yakkinsanni isera kayinni midaanonna mixashsho hiqqaqqanno.

Rosinke mini giddo batinye amanyoote agadha hasiis- sannonke wodho noota afa hasiissannote Rosinke mini giddo batinye amanyoote agadha hasiis- sannonke.

Turizime quwu jiro egennaammi wiliiliweelo industire yitanni woshshi- tannohu aleenni kulli handaari ragaanni lowota miinjunna dagoomu horo widoonni eote buicho ikkasinniiti.

Minu giddoni tayse sa'nanni doogo tene mannu summu yee wodhinotta labbanoe ,quchumu giddo mootimma togo rukkasho doogo kalaqanokki daafira mootimma fushitinote yaa didandiinanni.

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamala giddo umi barra nabbawate rosira “Nabbawate Gade” yaanno uminni shiqqino kiiro huuro gotti assite xawadu garinni suwisse nabbawi.

Kiirote borreessaanchi ooso anje hawa noonsakkiri yaannohu Kiirote borreessaanchi ooso anje hawa noonsakkiri yaannohu Kiirote borreessaanchi ooso anje hawa noonsakkiri.

kolishsho kameelu doogo badheenni jawa hijaara loonse gunde horote fano assinoonniha huxxano huxxine qaccesira haqqe kaansoonniha iimasino egenshiishshu nooho yaate

Seesi kiirokki giddo aante noore worate wo’naali: ajanni ajiro sette sinna ajjanni ajjuro lame aanchito ajanni ajiro lame misilshu afoo.

Laalo giddoae addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo addi addi sagale giddose heeratte lowo horo uyiitanno ise mule addi addi muro leelatanno tini muronno ba'nooki gede seekine agara hasiisanno

Itophiyu Malaatu Afii Roso wonshaancho ikkinohunni kiiro”2” aana leellanno malatu kifilenni date Itophiyu Malaatu Afii Roso wonshaancho ikkinohunni kiiro”2” aana.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

kiniketenna ogimmate raga loossanno ogeeyye kaajjado koatte, luko, kolishsho siwiila xadinsanni yanna horoonsi’nanni maxanxare, kaajjadu goginni loonsoonni angate luko,w, si’neemmo malaati hiikkonneeti?

ankarro konne xilikki yaa sae sae be ro koo o muganni ganye tayxe hakko suutunni diru baala gedena ko o muushshi yaanni takkontanni gate hulmanni lede lede wona sammote aana gurcu.

Bunu mine ikkasi xawisanno, koniranno kuni misilete aana la'neemohu sasunku maninna hatonno badheenni uurinohu bunu mie woyi sagalete mine saqamanotta xawisanno

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini tini motore maa leellishshanno beettu maa asse loosanni nooikka

duuchu dani borro amadino sumudi giddo sidaamu qoqqowi mootimma keerunna ga'labbote biiro egensiisanno sumudi iimasi ce"chote misile loonse worroonniho yaate